Nindeeba abaana bemerire omukishaara n'abaana bataano, boona nibiragura bishokye, nenyima hariyo ebishaka, hariyo ebitti, hariyo itaka hariyo omuhanda

Nindeeba abantu babiri bari omubishaka nibahinga nindeeba nibomberera obutunguru nindeeba aharubaju rwabo hariho emiti ndeebaho eitaka

Nindeeba orugutto omurugutto nindebamu emotoka n'emotoka erukwera nindebaho abantu bari omunda omumotoka ahamutwe gw'emotoka nindebaho omufarasi ndeeba omukideya hiine ebirumu omumaisho g'emotoka ndeebaho omutsigazi aine piki.

Nindeeba emotoka eri omu muhanda eine abantu enyuma hemereireyo abantu nindeebaho now'egaari aheekire ebitookye nindeeba enyuma n'orutookye harimu emitumba

Nindeeba abantu bari aha muhanda nibaguza n'abantu mwenda nindeeba nibaguzaho emineekye nindeeba baineho obusoda nindeeba baineho amaizi aharubaju rwaaba bantu nindeebaho emotooka

Nindeeba omutsigazi ayemeraire aha mutwe gw'ekiti hariho amaizi nindeeba akwitse ekitimba. Nindeeba omu maizi harimu ebinyaatsi bikwenda kwerayeramu nindeeba Aha rushozi hariho amaju

Nindeeba abantu bashatu bari omu kibiira buri omwe aine abaana bajwire ebiteteeya by'okutuukura abamwe harimu omuhanda nindeebamu ebishaaka ndeebamu ebiti

Nindeeba entuuha eri omu kishaka netambura nindeeba eine erangi erikwera emwe neyiragura n'amaguru abiri nindeeba eri haihi n'ebishaka

Nindeeba abantu bashatu bariyo nibahinga bari omubisharara baine efuka ibiri nindeebaho bari ahamiti bariyo bari omu itaka nibahinga, omwe ajwaire eshweta erikutukura ondijo akomire akatambare.

Nindeeba enju eri nk'ekanisa aha rubaju rw'ekanisa nindeebaho amadaara, nindeebaho emiti, ndeebaho ebishaka, ndeebaho ebicu, ndeebamu ebirahuri ndeebamu

Nindeeba ente omu kishaaka zirimu nizirya harimu ezikwera harimu ezikwiragura n'ente ikumu nibiiri ziriyo nizirya ebinyaatsi nindeebamu obushaaka shaaka ndeebamu emiti

Nindeeba embuga, omu mbuga harimu ebitanda harimu ebirikutukura harimu ebirikwiragura enyima ndeebayo emiti ndeebayo ebishaka ndeebayo ebicu ndeeba eitaka ndeeba emiti

Nindeba abantu bashatu bary'omurwato nibavuga, omwe ajwire esaati erikutukura, nindeba harimu amaizi, ondijo ajwire harimu ebendera erikwenda kutukura, nindeba harimu ebintu birikwenda kwiragura iraguramu.

Nindeeba oruguto, omu ruguuto harimu abantu baine ebitiiho omwe ajwire butusi ndeeba ondi arikutambura ndeeba amaduka sayidi yaifo.

Nindeebaho enyanja ndeeba ahagati y'enyanja ndeebaho ekituumo kiri nk'ekintu kirikwiragura orushozi ndeebamu amaizi ndeebamu ebintu birikwenda kwera ndeeba omuntu arikwiragura

Nindeeba omukazi ari omu kibira nasheenya enku aheekire omwana nindeeba hariho ebishaka nindeeba ayekomire akakooyi

Embuga omu maisho nindeebamu emyenda ndeebayo enju ndeebanyo omugoyi guriho emyenda eyanikireho ndiyo nindeeba enju endiijo enyima nindeeba yo emiti nindeeba emitumba

Nindeeba abakazi babiri n'omwana omwe nibaruga kushenya enku nindeeba omukazi aine akagyega ondiijo aheekire omwana nindeeba emiti nindeeba emiti enyima ondiijo mutsigazi ayegami ahamuti

Nindeeba abantu bari omukishaka nibahinga n'abantu babiri omwe yashutama ariho nanywa amaizi ondijo ayemereire nindeeba baine enfuka aharubaju n'enfuka ibiri

Nindeeba abaana babiri bari omunguuto barikuruga aheishomero bakwaitse ebitabo nibaranzya omuntu omwe omumaisho bari omumuhanda abashaija bari aha miti sayidi yaruguru nindeebaho akaju